Kudhayako ana mbuya edu mumamizi aidetsera maningi nekuti zvikora zvainge kure, hwana hudodori uhwo inga husika kwanisi kugumeyo, hino ana mbuyawo aihutora oswere eitamba nahwo, pamweni aitoitire pamhatso pawo hwana hweitofunda.

Zvakaongororwa zvikaonekwa kuti ana adoodori aya anopinde kubata maningi pakufunda sakenyi akanzi ngauye kuchikora afunde anoshandisa gama rechingezi rekuti catch them young kubhuya kuti ngaatange kufundiswa achakatsonga .

Ehoo, zvinodakadza maningi kuone ana arimwo muchikoro aripo pakati pekufunda eifundire kunyora amweni anonyora pashi , dzimweni dzemukuwo anonyora pabhidhi eitofunda.

Hwana chero hudoodori huyani hwogone kuhamba ngahuyende kuchikora hwoofunda yaanoti ECD anondofundiswawo zvemazera awo otoone munootokone zvakawanda akaenda kuchikora.

Zvakanaka maningi kuti ana edu eibuda zviyanai eienda kuchikora ngatione kuti akapfeka zvakanaka ere, ngatione kuti akapfeka mayunifomu here zvisasiyana ngeamweni, zvinodesera Kunyanyanyanya mazera echidiki aya. Akarashika unokurumidza kumuona.

Wagumemo kuchibhedhleya uripo pathebura ndidhokodheya ukaningisepo unoonepo chipepa kana kalenda rinonga reishowe nangise mazuva emwedzi zvakakosha maningi kuerenga mwedzi kunyanyanyanya kundombi dzedu dzizoone mazuwa adzo ekuteera.

Hurimo muchikoramo hwana uhwu, hunofundiswe kubatirana ,mushandirapamwe, hunopuwa basa, hwopuwe bhuku, hwochinzi detsiranayi apapo, hwodetserana, huchidetserana kusvika hwabudisa chinodetsera kuti ana akure eyigona kushandidzana pamwepo naamweni.

Agumeyo kuchikora zviyani andoti takataka eindofunda. Ange nguwa yaanobudiswa kubanze kuti imbodzororai mweimnoita zvamunoda anorumbirirana anotamba mitambo yaanoda zvakandosiyana siyana .Pochizoridzwa bhera vopetuka kufundahe.

Ana edu anofundira mabasa akasiyana siyana muzvikora medu umu. Ana edu kuti apedze fomu foo yavo ngaaendere mberi kunyangwe asina kubuda zvakanaka ngaawanirwe chekuita mabasa emaoko ana azodetsereka muupenyu.

Zvimitambo zvaanombotamba ana abvekuchikora zviyani zvinoadetsera utano hwawo . Dzimweni dzenguwa anotamba chimuhwande muhwande eirumbirirana dzimweni dzenguwa anotamba mafishi fishiwo eijamba mudenga mwiri yawo yeitogwinya.

Ana baba wee, kuti denda raguma zviyani mumakanyimwo, munthu weeshe, ngaabhuirwe ngezve dendaro, ngazvinamirwe maphepha, peeshe, mungaa mumagirosa, mungaa mumabhawa, anthu aone ngezve denda rinenge rauya muntharaunda.

Kune rimweni bandiko kuchibhedhlera rinoongorora ngezve madziso eantu wogumeyo anokupe zviro okunyorera ekusimudzira erenga apa verenga apa zvinodetsera kuti aone kuti maziso ako akafa kusvika pari.

Anamaiwee, ngatiendese ana kuzvikora anofunda. Mabhuku hurumende yedu nemapazi akasiyana-siyana ayakabatana nawo, akaunze mabhuku akawanda maningi, kunyanya-nyanya emazera epashi aya, mabhuku ariyo kuchikora. Ana ngaaende andofundire kuerenga.

Heanobuda ana edu eiende kusikuru anondofunda zvakandosiyana -siyana. Zveupenyu nezveutano uye veifundisa anofundisa akhona, anofundise einyore pamadziro pamweni pacho einyore mapepa oito ekunamire pamadziro.

Chakakosha maningi kuti mubereki weitumire mwana kuchikora one kuti une zviro zvakakwana penesera iriyo ere pekunyorerapo mwatenga ere mwana one kunofundire kunyora kana mweimutuma asine pekunyorera mudzidzisi wacho unodini.

Ana edu emazera epashi aya weyiafundise zviyani anode kupota eyimbobuda nawo panze ombonoerenga akagare pashi eyiona asaswera muchikorapi zuva reshee taka taka arimwo azotereri ba anenge otofunge ,vimweni.

Muzvikora zvenyu zvemazuva anaya mune yavanodaidza kuti masainzi rabhoritari. Mona umomo, ndimo maanofundira ana kusanganise mishonga yakasiyana-siyana, eifundira eiona kuti uwowo ukausanganisa neuwu, unobuda wakadini.

Panoshandira anambuya muzvimbehleyamo panosise kubaaoneka pakabaahlamburuka .Azvinakiba kuti woogume kuchibhehleya , woone kuine matsvina .

Zvidziyo zvinoshandiswa muzvibhehleya zvinosise kunge zvakagara pandau yakahlamburuka. Zvimweni zvakona zvinoti zvapedze kuseenzeswa zvichada kuseenzeswahe mangwani. Saka zvinosise kuchengetedzwa mundau dzakanaka, zvakachena.

Vezvikora vanokurudzirwa kuti Ngatenge zvihlayo ana awane pekugara eifunda kuburukuta pashi Veisivibisa hembe dzawo zvakanaka maningi kuva nezvihlayo musvikoramo.

Mazuva anaya nyaya dzechikora dzambaanaka maningi, kudhayako kwaizi watofoira fomu 4 akuchina kwauchaenda wotogare pamhatso. Zvinezvi zvakutariswe chaunokona kuti. Weikona mabasa emaoko woenderere mberi weite mabasa emaoko zvabaanaka maningi

Hutano hwedu hunonyanyo shaishirwa ngezvichikafu chatodya mumakanyimo hino keyi ariyo akafundira basa rakona rekugadzira chikafu chinota kuti miri yedu igwinye anozvigadzira zvakanaka maningi zvinoyevedza.

Ngatiendese ana kuchikora anofunda anhuwee, funduyo kuti akorera zvemabhuku zvekuita madhogodheya, ariyo mabasa emaoko aanofundira anosanganisire ekuaka anokone kutozvidetsera akatoraramise mburi.

Kudhayakwo taindoziya kuti wakonewa chikora wogara pamhatso, weifudze mombe nembudzi , mazuwa anaya zvanaka ana akunofundiswa kugadzira motika akufundiswe kuveza zveshe zvona zvakufundiswe mumativhitimoo .

Ana edu ofundire mabasa akandosiyana siyana kuzvikora umu. Amweni anofundire kugadzire mumasoro amweni efundira kunakise makhanda ewanhu kuti azowana chekubata muhupenyu hwawo awane kurarama.

Muzvikora medumo munofundiwa zvidzidzo zvakandosiyana-siyana. Aizvemabhuku zvegapi, amweni anofundiswa kuemba, amweni anofundiswa kuridza magitare. Zvakandosiyana-siyana zvinodetsera muupenyu hwavo. Amweni anotozoita aimbi ane mukurumbira.

Hazvidakadze ere ana mai woye woona ana eyeyamwe apfeka nguwo dzokuratidza kuti apedze zvidzidzo zvawo wakuyena wakachengete mhatso ngatiendese ana kuzvikoro fundo yakanaka inobetsera imwimwi abereki eyibetsera ngenyika.

Ngati kurudzire ana edu kumamiziyo, kuti kuzvikorayo anondo fundiswa mabasa emaoko ekuti oobveyo anowane zvekuite pamhatso, mumamizi medumo. Kunyanya ana ndombi, ana taitawo. Zvino tume zvakawanda mwana akagara asina chekuite pamuzi.

Hondo yaayo mukore uno yaayeku detsere mwana kusimudzire chipo chaanokona hasisiripi yekundoti erenga erenga kuti eikone kudhurowa chaiko unofundiswa unodetserwa ikona munotozoaone akura payani otoshande kudhurowa makuanhu akakura einamire mumadziro.

Chanakire kuchikora mazuwa anaya zvasiyana nekaretu kwekuti waierenge zviro mubhuku wovhinziwa kubva pane zviro zvawangoerenga mazuwa anaya akutoti eitofunda anenge eitozvibata azvisisiri zvemubhuku vasi akutozvibata eitofunda apapo.

Mabasa ofundirwe mazuva anaya awanda, tinobonga nehurumende yedu iri kukuridzire ana kuti aite mabasa emaoko asanode mabasa emumahofisi ega anofundira mabasa anovape ndaramo ari pamuzi pavo.

Mazuva anaya kuzvikora uko ana ofunde aindoshandisa maoko avo ,otofunde aitobata zviro zvakona izvozvo eidetserana amweni arikutogadzira magetsi akona ari muzvikora .Zvakanaka maningi zviriyo mazuva anaya , ngatiendese ana kuzvikora anofunda .

Ngatikurudzire ana edu kuti anobuda mumhatso zviyani mangwanani kuti vogumeyo kuchikora ngaandoende zvemabhuku basi ngaaite chihambire asandoite misikanzwa kunyanya ana echisikana aya

Mabasa emaoko ndiwona aakukurudzirwe mazuva anaya mumakanyi medumwo. Kuti mwana wafundire izvozvo, hauchanetseki, hauchatami nechekubata munharaunda, unowanawo chekuita.

Kuchikora kwakanakire kuti hakundofundiswi zvemabhuku zvega, ana anofundiswe zvakasiyana-siyana. Inyaari mitambo, kuridza mimhanzi, amweni anofundiswe magitare, amweni madhiramu. Zvisingatariswi, zvisinganingirwi kuti urindombi here kana kuti urijaha.

Ana echikora aendeyo kumabhodhingi kuyani aandofundiri zvekumabhuku basi, anofundiswa nekuchengetedze utano eipuwe zvikafu zvinoringana zvinonga zviine nekamuchero.

Abereki woyee, ngatibhuire ana kuti einge opetuke kuchikora zviyani kuti kana eiyenda mangwanani aya ,ngaahambe muzvikwata-zvikwata. Magandanga aipa munharaundamwo uye mabhuirei dii rekuhambira kuti eifundira mumadhorobha zviyani.

Ona madhokodheyawo ne manesiwo muzvibhedhleya panenguwa yaanombohlongana aimbobhuya ngematambudziko aanosongana nawo paanenge eishanda. Eiona kubetserana zviro zveihamba pachibhedhleyapo.

Aikunyora kwegapi kwaaanofundiswa heanenga arikuchikora anaaya anombopiwe nguwa yekumbodzifundisa ona ega eibhuya ngezveupenyu, ngezveutano hwawo..

Zvikora zvizhinji zvapoteredzwa nemidhuri, kuti ana asandobuda-buda, nguwa yechikora. Kuti apindemwo, opinda oswere eifunda, ozobeurirwa nguwa kana dzakawanda.

Kuendesa vana kuchikoro zvakanaka maningi. Anenguwa yaanombo oneswa yekumbo kurukura nemashamwari avo eifundisana zveupenyu. Kune nguwa yekumbo onahe zveutano eburidza ngekutambe angave mabasket ball ,mitambo yakando siyana-siyana.

Ana echikora emazera epakati awo, ode kuyite zvindombi nehumajaha, anode kufundisa maningi, kudzibata utano hwavo, kuti asatambe eyiatana anokonzerese zvirwere kupararire kwezvirwere, ,ngaadzichengete, ngaadzingwarire.

Muzvikora munofundire ana, munosise kunge makahlamburuka ,zvihlayo zvirimo, mabhuku arimo, akarongedzwa zvakanaka, nepekunyorera riripo bhodhi rakachena.

Kuenda kuchikora kwakanaka maningi. Ariyo afundisi anonge eitaticha zveienderana nezera remwana. Anomupawo zvekufunda zvinoenderana nezera reumwe neumwe.

Mukuzama kuchengetedza ndau, kushandisa ndau iripo shomani iyoyo mezvikora mazuwa anaya akuaka zveikwira mudenga .Amweni eifundira pashi amweni eifundira padera

Ana edu haanoendeyo kuzvikorayo anofundiswa zvakawanda maningi utano chaihwo anofundiswe zveutano kuzvichengeta mwiri yawo eitambe mabhora amweni eirumba zvinosimbise nyama yawo.

Mazuvanaya atiri anaya, zvirikundokurudzirwe kundovaka zvikora zvinokura zveyende mudenga. Zvinotidetsera kuchengetedze ndawo. Imweni ndawo yoshande zvimweni.

Mukuedza ku chengetedza utano hwe ana panguva ya anenge ari ku chikora ari ku vake zvikora akusisa kuisa matenge ano game mvura yekunaya iyani kuti izo detsera munguva iyo panenge pasisina mvura mudenga.

Anamai woye ngatibatsirane mudzimba umu tibetserane ana aende kuchikora. Kusvikira magiredhiwo epaderawo asandoto mumakanyimo asvika girendi sevheni anoti ndapedze kufunda haiva. Ngaenderere mberi azovana zvekuita muupenyu.

Mwana weshe une kodzero yekuende kuchikora. Hinoyi ibasa redu anamai kuti mwana agume zera rekuti anoende kuchikora ngaabude, ngaende kofunda kubvira nesari inova ECD . Zvimweni zvakungounganidzwa pandau ponapo kusvika apedze sekondari aripo ipapo.

Zvikora zvemativhiti izvi zviri kusimudzire nharaunda maningi, ana ari kuendepo eindofundira mabasa emaoko akasiyana siyana, amweni anofundire kusona amweni anofundire kubika eitobvepo otokona otondo zviitire zviro zvawo kanyi kwawo.

Ana ariyo kuchikora zviyani anode nguwa yekumbobude paze ombotamba omboite zvimweni zvisingazi kuenderana nechikora veutano vanoti zvinobatsira nclondo dzawo kuti dzimbodzokedzana dzimbo dzoka he

Ngenyaya yemagandanga anesa mazuwa anaa, abereki akuendeswa kuchikora ngemovha. Ana anotwarwa mangwanani opetudzwazve madekoni ngemovha.

Eya zvaamo mumakanyi medumwo, ana echikora otwarwa ngemovha. Kubvire pamba eyiyende kuchikora, eyipetuswahe ngemovha apedze kufunda.

Ezvikora anokurudzirwa kuti mwu zvikoramwo munoda kufundira ana ngamunge maka hlamburuka chikora achi fanira kuti chishaye pekugara zvi hlayo chikora chino fanira kunge chinewo zvako mazuva ano mabhodhi machena aku kurudzirwe kushandise machoko ano konzeresa dhasiti rino konzerese.

Anoona nezveutano anenguwa yaanombohamba muzvikora yeidetsera ana kuti adzingwarire utano hwawo , adzichengetedze kunyanya nyanya ona mazera ekumasekendari aya anenge eifundise ana kuti azvibate asaparadzira zvirwere.

Ana edu hetinoatumire kuchikora zviyani haandofundi zvemabhuku basi kundobvire mangwanani Basi basi, anondofunde zvakawanda zvinosanganisira utano hwenyama dzavo. Anopote eyibude pabanze eyindotwasamure makumbo, eyifundiswa kusimbisa nyama dzavo.

Anaedu panohamba payani eiende kuchikora kana kuti eipetuke kuchikora akurudzirei afambe arimuzvikwata muzvikwata banzi rashata iri kwane magandanga anotorwa.

Emuzvipatarawo ane nguwa yaanombotora yekuhambire ana muzvikora kunyanyanya ana osvike zvekupinde muhujaha kana ntombi dzedu ana taita aya kana eifundiswe anogona kuzwi akomana aripawo ega ntombi dzeifundiswa dziripadzo dzega.

Muzvikora mwedumwo ngamuve mwakarongedza mwakahlamburuka zveioneka kuti apa ndopanogare ana, apandopanotambire ana, uku ndokwekunyorere madziro kune bhodhi rakona ngazvioneke kuti zvakarongeka.

Kupote ana eisimbise mwiri kwakakosha maningi. Unozviona muzvikora zviyani ana eingorumbiswa mangwanani ega ega kana madekoni anenge ari mumabhodhingi vaya muntu weshe wombobuda womborumba. Zvakakoshera utano hwedu.

Agumeyo kuchikora ana anofundiswa zvakawanda zvemabhukuzvo ngezveutano hwavo. Ngezve kuzvichengetedza nekukone kugara neantu mumamizimho.

Akuru akabhuya akati kufunda akuperi wanya nacho chitupa chako chehu dhokodheya kana kuti chehunesi pane zvimweni zvinenge zvichida kuramba zveifundiwa kunyangwe wane nepepa rake anombopota eidedzerwa oita mishongano eifundiswa zvinenge zvapo munguwa yakona.

Tinobonga yaamho nehurumende yedu inotipa zvikora zvinofunda ana anorarama nehurema atinoti masipeshari sikuruzi. Konako ,anofundiswe zvakasiyana-siyana zveienderana ngehurema hwake.

Mimbiti inorapa inosise kusimwa mumizi mwedumwo tisahamba mimango yakakura kundotsvaka ingava zumbani matsagamidziwo ngatiise muberere memhatsomo anotibetsera.

Mazuwa anaya zvikora zvonasirwa maningi zvakabaanaka. Ana efundo dzepadera vanonge eifundira mwakanaka akagare pakanaka eitofunda ngekushandisa muchiniyo yechizvino zvino.

Anhu vanoshande muzvibhedleya anofanire kupuwe mukombe wekunakisa, nekuchenesa ntaraunda yavo nguvazhinji uyisvike pachibhedleya hausangani nemapepa, hausangani nemarara pashi zvinonga zvakarongeka zvakabanaka kuti hutana weanhu uende mberi.

Zvikora zvemazuwa anaya zvanaka maningi, zvakuyiswe mudhuri kukomberedza eyibatsira ana aya anode kutiza, ana aya anode kubuda nguva dzisati dzakwana kuende kumhatso, zvakudetsera maningi ana anonga aka chengetedzeka ari mukatimwo.

Agumewo kuzvidzidzo zvepadera ana edu kuzvikorayo, anopuwa twumhatso twawo twaanenge eigara, mutwu mhatsomwo munenge muinene zvihlayo, kuti ode kuerenga oone pekugara, ode kurya, oone pekuryira akagara.

Eho mwiri yedu inoda chikafu kuti ione kugwinya hino patinobuda payani ngatisandotenga chikafu peshe peshe ngatitsvage ndau dzirimwo dzakapuwa matsamba dzakapuwa mapepa ekutengese zvikafu zvakahlamburuka.

Pachikora panofundira ana panosise kuhlamburuka nekuti pakasanaka ere zvinokonzere zvirwere. Mvuradzo dzinonga dzeindoungana magandwa peshe-peshe, ngazvichereve paonekwe panofamba nemvura isinga kanganisi ana.

Amweni anotya kuendesa ana kufundo yepadera kuti ndikamuendese iyo unondohula aizvopi zvinonga zvakachengetedzwa ndau yaanogara inonga yakachengetedzwa ngemapurisa anenge ariyo eirinda kuti asabuda usiku asandoite misikazwa.

Mukuedza kuchengetedza utano hwedu antu anokurudzirwa kuti asamira muzuwa nguwa yakareba ngamire pandau dziripo dzinenge dzakavharirika akamirire movha kuenda kwaanoda kuenda .

Zvakakosha maningi kupoteredza chikora ngezvidziro zvinobatsira kuchengetedza ana kunyanya nyanya mazera echidoko kuti asangobuda meihamba kweshe kweshe ana ngabudirane nguva imwe chete opindirana nguwa imwe chete.

Patinozogume kuchibhedhleya paya teinyorerwe mapilizi tiindotore mapilizi kune anonga akazvigarire pasi peyani eyi ronga kuti anozwe mundani anganayi, tinode kuhodhe majekiseni akadini. Zvinotogarirwe pashi anhu eyi ronga ochizounze mapilizi kuantu

Ana edu paanoende kuzvidzidzo zvepadera zviyana mungava mumayunivhesiti ,anopuwe pekurara pakanaka .Anoata pakahlamburuka ,anopuwahe ngechihlayo chekuti awane kugara eierenga eiite zvemabhuku .

Wagumeyo pachibhedhleya amweni anotya kuti ndinonohamba sei zvakanyorwepo kubvire weipinda kugedhi zvinonge zveindokukombidza kwaunofanirwa kuenda weida kundorapwa zvinonge zvakandonyorwa. Zvikwangwari zviri peshe peshe muzvibhedhleyamwo zvakakosha.

Amweni anotya peyani kugumeyoo kuzvikora zvepaderayoo kwai hai ndinoto rashika ndotangira parii aurashiki ba zvinenge zvakandonyorwa kubvire kugedhi weipinda unoona kuti ndiri kunange parii kuti uine pekusvikira unopaona pukugumira munofundirwa unomuona zvinonda zvakandonyorwa

Wagumeyo pachibhehleya payani zvikwangwari zvinonga zviri peshe peshe aumborashikiba weiteedzera zvakanyorwe pazvikwangaripo. Kuti uine movha pakanzi apabvumirwi kupaka pano aumiripo, dzimweni dzenguwa panenge pakasiirwa movha dziya dzeimejenzi maamburenzi.

Tinobonga nezvakauya zvechizvino zviro zvemichina yemakombiyuta . Ana hachasweri eivhure mabhuku eipinde mumabhurari eivhure mabhuku, zvizhinji zvakundowanikwa mona imomo. Watobeure kombiyuta yako unozviona zveshe mwona imwomo.

Mazuwa Anaya muzvikora mwedumo ana otwarwa ngemotika otwarwa ngemabhasi eiuya kuchikoro ngekupetuke kumhatso zvinodetsera yaampho kuti mwana asvike eifunda asingazi kurembaba.

Mhatso dzinogara ana echikora dzinosisa kunge dzakahlamburuka dzinosise kunge dzakachengetedzwa ngemadziro dzakakonyewa magedhe kuti ana asandobuda buda paanenge echidira zvinoachengetedza ndaramo dzavo.

Ana edu echikora emazera epadera oogumeyo kuchikora kweanenge eifunda mumabhodhingi anopuwa pekuata pamweni pakhona anorara akatukiridzana umwe padera umwe padzasi.

Michina yoshandiswa mazuwa anaya yema leputopu yakakosha maningi pazvidzidzo zveana. Mwona imwomwo ndomaanoone mhinduro dzeshe muleputopumwo.

Ehoo pane mikuwo, yeanombogare pashi vona madhogodheya, eimbofunda, kumbofundisana ngezvirwere, zvinenge zveiuya muanhu, ombogare pashi ofundisana.

Ana edu eiende kuzvikora zvepadera zviyani aanopuwa mhatso dzawo dzaanenge eigara munenge muine pekuwata nepekuverengera pekuti awone kunyora akagara.

Mvura yakakosha maningi muutano hwemuntu inyari yekumwa kunyarigwe yekugeze maoko unoona mwapindemo muzvibhedhlera kamwe nekamwe kumhatso kanonga Kaine pekusambe nyara zveireva kuti unonga weizvichengetedza utano hwako.

Muzvikora medumo mune dzimweni mhatso dzinoshandiswa kufundisa ana kusanganise mutombo zvinotobvire pashi na, zvikora zvepashi veifundiswa kune anozwi malabhoritarizi.

Wagumeyo kuchibhedhleya, ukandoerenga rimwe ngarimwe dhoo unoona rakaiswe chiphepa. Rinokubhuyira kuti mwako mweunofane kupinda, mumweni munenge makanyorwa kuti ngemwe anode kubaise ana, mumweni ngemwawo mekumwire tii. Mumweni ngemwe anode kuongororwa ropa zveindodaro.

Ana edu efundo dzepadera anenge agumeyo kumakoreji ngemayunivhesiti anondopuwe dzimba dzaanenge eigara umwe naumwe unenge uine pake kamubhedha kake ngepekuisire zviro zvake zveshe.

Panonga paine chibhehleya , panosise kuwa iri nzvimbo yakahlamburuka isina makuguruwa , yakaakirwe zvakanaka zvekuti anhu eigumepo aatapurani zvirwere zvinokonzereswa nebukuta .

Chikora chimwe nachimwe chinosise kuva chine bandiko rinoona nezvekusimbisa mwiri yeanhu sakei mweiona zvikora zvizhinji zviine magiraundi ,zviine pekutambire mabhora ,zviine mwekurumbira , inyaya yeutano yekukoshese utano hwemwana wechikora.

Kufunda teienderwre mberi nechikora kwakanaka maningi, zvinoyemurika imwiwee ana okwire mabhazi emayunivhesiti. Zvinodakadza.

Zvikora zvemazuwanaya kunyanya nyanya zvefundo yepadera zvakundowakwa zveiende mudenga, zvinobatsirawo kuti ndau isapera maningi vanondosiyawo ndau shomani yekuti ana aone kuti zveutano hwawo, zvemabhora, zvekurumba.

Heanenge ariyo kumayunivhesitiyo awawo, haandoiti zvemabhuku zvegani, anotofundiswawo ngeupenyu, kuzvichengetedza. Mwanasikana ndombi, unozvichengetedza sei, mwanakomana majaha unozvichengetedza sei utano hwenyu.

Muzvikora zvefundo yepadera iyo yekuti ana anenge eigareyo zvakakosha maningi kuutano hwemuntu kutu muntu afuge chinomuudzivirira kuumhutu, kunhunga asarumwe asazoite chirwere chemalaria.